Ya baggaara aybi hani uttidaakkonne asa ubbay ba kushshiyaa xeessan wottidi yaa simmidi xeelliyaageti beettoosona. eta miyiyaanikka qassi cora mittati de'oosona.

Issi bitanee ba sinttan cengursaa xoqqu oottiyaagaa wottidi ba ayfiyankka manaatsiriyaa wotidi haasayiiddi beettes. He bitaneekka maayido maayuwaa meray bootta.

Issi woossaa keettaa qonccisiyaa bootta naxalaa maayida qoodan keehippe cora maccanne attuma naati issi sohuwaan uttidaageti beettoosona. eta miyiyaanikka mittay de'ees.

Haahuwaan haahuwan toketti uttida gumbbo santtaa darotoo ambbaa heeran de'iyaa asay miyoo gishshawu ganddaa heera asay ba gaden ha kattaa tokkenna.

Keehippe cora woykko qooday erettenna asati mela woykko acce kanchche shuchchay de'iyo sohuwan issippe hemettosonna. Ha asatti issi yafaran hemettosona.

Beni wode asay shuchchaappe massidi ootido lo'iya zanaqqa sohuwa. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Wolaytta dichcha amuwaa malaatay deiyo issi naaqashsha oyqqida yeecha bolli dumma dumma kiita attidi de'ees. Ha xuufiyan attidi deiyo kiitay ayba qonccisi?

Ambbappe gaxaatiyaa heeran asay baw hanaa hanidi daanaw bari wolqqaa keena keexxees. Gidikkonne ambba dichchay gujjiyo wode daro miishshay diyo asay gakkidi laaligees.

Heezzu boottaa maayida macca naati issi heeran ikka lo'iya doozzay de'iyo dembba sohuwan allaxxoosona shin issinna huuphiya qanxxissada lo'ukku. Hegaa gishshawu macca naati huuphiya dichchidi daddiyoode lo'oosona.

ha eqqida xaacee polisetu huuphiya miishshay aybee? qassi eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

makiinaara asasaa biidi diya naati beetoosona. qassi appe ya bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Ha baggaara i doommido sohoy beettiyoo wode qassi ya bagga gaxay darin beettena asay ba kushshiyaa hiillan medhdhido zarphphiyaa awa xarphphiyaa giidi xeegiyoo?

sa"ay micceti utaagee xeeliyoode keehi lo'ees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mittatinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Dumma dumma zal'e miishshata zo'o sharan wottidi bayzzidi de'iyoge beettees. Ha miccettida zal'e miishshati de'iyosan danccuwaa borssay, tohuwaan wottiyo kalssekka de'ees.

Issi issi keettaa yuushuwan asay dumma dumma mittata tokkiyogeenne qassi dirssaa diriyogee ay maaddi? Qassi he dirssay baynnaakko he keettay waani?

haattaa doonan eqqida lo'iya asati beetoosona. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beettoosona.

ha olaa olettiya asatu makiinay ayba geetettii? etappe ya bagaara aappun maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Ano afirkkaa karttayi saaletti uttidaagaa guyye baggaara uttidanne eqqida qooriyankka dungguzaa xaaxida asayi xeelliyoo wode ayiba lo''iyoonaa! Eta eeshshayikka wogga asaagaa.

Dumma dumma bootta maayuwa maayidda asatti coray issippe issi sohuwan uttidsonna. Ha asatti loytti xeelliyodde giigissi medhiddo misile malatanna ekkosonna.

ha miizzeessi maadoy aybee? qassi ippe guye bagaara i matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo keettatinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Cora qommo tuke xaletuppe issuwaa gidida xalotee ogiyaa bolli diccidi zaa'i uttiis. Xalotee ceeggidoogaappe denddaagan xeeraa bolli ciishshay ciyyi uttiis.

Kaamiyaa laaggiyaa asatussi eti laaggiyoo kunddikke he kunddosaappe yidi denttiyaa woga kaamee keehippe daro oosuwaa oottes shin he kaamiyaa laagiyaagaasi kawoy loyttidi miishshaa qanxxii?

Issi issi wode qoodan keehi corattida asay issippe dumma dumma gaasuwan shiiqana danddayees. Leemisuwawu kaassaa be'anawu, issibaa tobbanawunne woosa keettaa gidinkka shiiqees.

Naa'u macca asay wolqqa oosuwan aqqiyoga be'ettees. Ta waano ta aaye ba naataa dichchanawu deexuwaa tookada miiza aysawusu. La oonane xoossi aayo tuga bessoppo.

Hagee bidaariyaa yaagiyo maataa gidishin awu dumma dumma maadoy de'iyoga gishin hagaa go'ettaykka daro xalle kessidi go'ettees. La hagaa mala maataay nu gadeni de'ees shin maaduwaa erabaykke haakka.

Guutta naati issippe shiiqidi kuwasiya pude baqqi baqqi kaa'iyo kuwasiya kaassa ayba giiidi xeegiyo? Qassikka qachchiddo wddoro millattiyaage ayba geetetti?

Attuma asay bantta huuphiyaa giigettiyoo keetan buuchchaa miidissiyoo maashiinee de'iyaagee xeeliyoo wodiyan keehi malaales. He maashiiniyan buuchchaa meedissioogee daro bira ekkes.

Coraa kattaa qommuwaa ubba issippe gattidi kattoode meezetibeena uraa maanaw daro ufayssenna. Ha kattaa giddon aybba aybba kattay walaheeti uttidee?

awaappe attiya cora zhanxxilaa oyqqida asay beetees. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Lokkomaynne maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. cora asatikka a giddon xugguni uttidosona.

Arssenaaleenne manchchestter yuunaytidee poliyo ay annaaceenne daro asan keehippe naagettees. Ha kaassaa yuushuwa ha citata loohissiyageeti wodiyan wodiyan qonccissuwa immoosona.

Asay ba gaden tokkidi uyanawu go"ettiyoouyiyoo wode qassi keehippe laqilaqiyaa ushshaa qommo gidiyaa shonkoruwaa yaagiyoogee aduqqidi diccidaagee beettees nuusi ha sohuwaan.

maata meraara diya makiinee boli zemppi eqqidi diya bitanee beetees. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mittatinne hara daro lo'iya irxxabati beettoosona.

Zamaana issi komppiteriyan de'iyaa naaqashshaa worqata woykko pdf yaagiyogaa, pootuwaa hegankka dumma dumma allaiyaa issisappe harasawu zaaranawu maadiyaa miishshay pilaashiya geetettees.

ordde xaacee eqqidi asaassi odiiddi beettees. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beettoosona.

Amarida layttatuppe doommidi haree gaariya goochchiyogan asaa naatussi gita go"aa immiyogee qoncce. Ha gita maaduwa immiya hariya bollan gakkiya metoti kayyoyoosona.

Wolaytta biittan goshshan mokkiya maata qommotuppe issoy machchaaraa. Issibaa balida asa hara asi be'ikko darotoo machchaaraa maadiiyyee giyogee asi meennaba gidiyogaa qonccissanaassi haasayettees.

"Mount Damota" yaagiya xifattiya oyqqida naatinne qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

poo'uwa issi sohuwappe harasaa epaanawu maadiya shubaa matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Asaassi kuwatettawu maadiya daro maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. ha sohoykka shemppanaassi keehi maadees.

Issi mishiriyaa laalettida keettay deiyosan eqqada xeesan kushiyaa wottada yaa xeelawusu. Ha mishshiriyaa de'iyosaykka keehin mooretti uttiis. Ha keettay laaletto heeray awa heere?

Hagee gooshshaa ayfetanne he gooshshaa ayfeta qohiyaa guxuneta woriyaa xalee de'iyoo keettaa qatuwaa odiyaa erissoy ha sohuwaan beettiyaage ubbawukka beettees!

Issi keehin dumma dumma puulayiya miishshatun puulatida keettay ciishshan, lo'iyaa magalashshuwaninne xomppiyan worqqa milatidi uttiis. Ha keettay issi fdumma allaliyawu giigis.

Cora paydduwaa ba bollan xaafiya dumma dumma hisaabiyaa heeteta oottanaw maaddiyaa buquraa. Ha buquraw maaddiyanne caddiya miyyiyakka shaakkidi eranaaw koshshees.

Worqqaa bayzziyoo keettay de'iyaagan asay ba qooryan wottiyoo worqqay bayzettiyaagee beettes. He worqqaykka karettabaa bolla kaqetti uttidaagee xeelliyoo wode keehi lo'es.

Issi keettassi so giddo kifiletta shakkiyaa penggiyan gelida sanqqay de'ees. Ha sanqqay keehin injjettena woykko furnichcherettu mata wodiyan giigida oosuwaa malatenna.

Cora asati issisan gulbatidi goynidi deosona. Ha asati toophphiyaa muslume ammanuwaa kaaliyaa asata gididi bantta baalaa bonchchidinne goynnidi deiyoge beettees.

ha ogee diyaaga matan olay ay ootii? qassi appe guye bagaara a matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Cora asay woykko maccanne atuma asay issi mala maayuwaa maayidi issporttiyaa oottidii deosona. Etappe guye baggaara qassi dumma dumma keettay, qorqoruwaa dirssay de'ees. Ha sohoy awe?

keehi lo'iya maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. qassi macca naatikka laa hageeti ayba lo'iyoonaa?

Naa'u asati issi misilliya matan eqqidi diyaageetu matan xifateekka beetees. ha xifatee aybee giikko geeshshatettaa naaguwa qonccissiya xifate keettaa oddiyaagaa.

"Entoto park" yaagiya xifatee beetiyo asay geliyo pengee beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Nu heeran de'iyaa issi suyqqiyan qeeri naati miyoo buskkutiyaa malatiyaagee yiuttis. Hegaassikka meray bagaassi adil'e ciishsha malanne salo mera mala.

issi lo'iya maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. ha maatay asay xeeliyo wode keehi daruwa lo'ees.

Dumma dumma mal'issiya qimaamiyappe pabirkka geliddi merettiya asaa naata keehippe maadiya ushshay issi sohuwan eqqiis. Ha ushshay daro harggiyawu xalle giddes.

Giya giddon dumma dumma maayuwaa sa'an miccidi bayzziyaa asati yaa haa biyaa asaa ubbaa shamuutee yagi yagi oychchiyoogaa be'in tana ayba itidee!

Pooqe keettaa keexxanawu ha wodiyan koshshiya woykko haniya buqurati aybee aybee? Issi pooqiyaa keexxanawu koyiya asi ay ay giigissanawu koshshii?

dirssaa giddon eqqida wolaytta keettay beetees. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Macca asa gido woykko attuma asaa caamay gediyappe kesidi sa'an wottidoge de'ees. Ha caamay uttido sa'ay keehin shuchchappe oosettidane keehin lo'iyaa keettaa malattees.

ha keettaa keexxiya asati aapunee? qassi ha keettaappe guye bagaara ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Issi ashuwaa bayzziyo sohuwan qantta giddo ashuwaa shukkidine tocciya appe dummayidi de'iyoge beettees. Hagaa mala qantta ashuwaa beanawu keehin iitees.

Issi shuchchappe oosettida keettaa karen penggen issi na; iyaa uttasu. Ha keettasi bolla baggaara isiiniyaa uteliyaa yaagiyaa xuufekka de'ees. Keettaasikka bolla baggaara qassi gujjo keettaykka de'ees.

Issi huuphphiyaara shaashore na'iyaa keehin puulanchchiyaa wogaay maayuwaa maayada pootuwaa denddasu. Ha na'iyaa de'iyo keettay keehin lo'ees. Hanimala co gada xeelliyode puulanchchatu annacetiyaba milatawusu.

Ambban ogiya doonan cora asay yafaran naagiyo salo meray de'iyo kaamiya adusatettay ayi keene ubbakka malaales. Ha kaame ba gidon qoodi baynna asaa ekkees.

issi daro maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona. eta matankka cachcha zayiyaa punniya asati beettoosona.

Naa"u dumma dumma bamddiray kaqqeti uttido keettay de'iyaagassi pengge ginan issi bitanee sitti giidi eqqiis. Hagee ayssi kiyiigenme woykko gelenme!

Xalotiya giyo darkko keehippe sawiya qassikka dumma dumma harggiyawu xale gidiya sawo maata peenoy sawiyo sawoy asa ubbaassi siiriya qoqqopes. Ha sawo maatay keehippe koyetees.

Curqqaappe sikkido qolee diyaagaa matan issi bulay zokko bagaara diyaageekka xxeeliyoode keehi lo'eees. ha shuraabeekka meraa karettanne a xeeaykka keehi lo'ees.

Away daro wode kattaa qohenna mala haattaa tigeetees. ha sohuwan qassi maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beettoosona.

Asaa aattena dangguzaa dirssay diyaagee beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Gediyaa genttenna dooya caammati hombbe wodiyan woykko awa wodiyan wottanawu haniya caamma qommo. Sintta xeeran biradhdhiyaa aattiyogaara de'iya dooya caammatikka de"oosona.

Laaxaa gidin qan'iyaa ma simmada cammiya tukkiya uyanawu xayikko peeshshay keehin iitees. Hagee tukkiyaa issi na'iyaa tanadan tukkiyaa saamuwan xuugetagawu tigayda deiyoga bessees.

Maxinniya giyooge suufa suchchappe merettiya asi kattan yeggiddi maanawu maadiya keehippe koshiya kattan yeggiyooba. Ha maxinne xayikko kattay aybbakka mali'enna.

Wolaytta miidiyaa network yaagiyaa xuuufe diyo issi malaatay wolaytta alamiyaara gattiya carkkuwaa yaafara qonccisidi deishin hega bolli qassi wolaytta qonccissiya malaataykka de'ees.

darotoo bazzo heeran mokkiya mita gididaagee hagee aybee? qassi ay mala meray diyo dumma dumma qommo paappayetinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Xoqqaa xekkaa keettaatu issippetetta yamiyaa yagiyaa erissuwaa qonccissiya misiliyaa. Ha misiliyaappe garssa baggaara sittan xaafettida xuufekka de'iyaagee aybba doona xaafettide?

Kare biittaawatettay de'iyo issi paranjja yelaga na'ay Wolaytta wogaa maayuwaa gidida dungguzzaa meran oosettida shuraabiyaa maayiis. Ha yelaga na'awu huuphee luysha.

Hagee nu matan haayite shupuwaa wottiyoogaa doomida yaagiyaa erissuwaa oyqqidi uttida xifatiyaa xeelliyoo wode i kaqetti uttidoy qorqqoruwaa bollana gidagee phoolees.

Asay daro heeran dumma dumma muuziiqaa miishshata ba kushiyan giigissees. Leemisuwawu kambbaanne karaabiya ayyoo giigida urqqa miishshaa bolli galbbaa gujjidi loyttoosona.

uppuuppaa punnidoogee hagan beetees. qassi a matankka issi adil'e ciishsha mala meray de'iyo dumma dumma bonccotinne qassi hara dumma dumma curqqati de'oosona.

Issi qeeri na'aaranne qassi a aawaaaranissi uttidisoona Ha asatuppe ba kushshiyan aybbakko oyqqi uttidaage aawaa. Etikka xeeliyoode aybba lo"iyoona !

Issi timirtte keetta tamaare naati keehin corattidi issisan deosona. Ha tamaarettuppe baggay issi mala maayuwaa maayidi yaane ha simerettidi de'osona.

issi wolaytta keettay diyaagaappe ya bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Toophphiya asaassi mabiraatiya maaduwa immiya abbay giddibee beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

issi sohuwan beetiya caamaa kiree xaaxxetti uttido bootta miishshay beetees. ha caamaykka asay daro wode ba tohuwan wottanawu maadiya daro lo'iyaaba.

Daro maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. hegeetu matan olaa miishshatuppe issoy hagan beetees.

Issi wolaytta biittan kawo keettan oottiya asi wolaytta biittaabaanne xaaxi waaxin toophphiyabaakka asawu televizhiiniuan aattees. Hegee qassi asay ba biittaabaa eranawu maaddees.

Haattay duge simmidi biidi diyaagaa matan qassi issi shuchchay diyaagee beettiyaagaa matan maata mala meray diyo qassi daro irxxabati beetoosona.

Saluwaara duge pootuwaa denttidoge issi gaxare heeran cora maataakeettati, uuttaynne dumma dumma doozaykka de'ees. Ha heeray mino goshshanchchay de'iyo heera gidiyoga eriyoy heeray kallottibena gishshasa.

Bolla baggay karettawu biida darotoo attuma naati wottiyoo caammay beettees. qassi ha caammay miizzaa galbbaappe pabirkkaa gelidi oosetti kiyees geettees.

ha macaassee boli diya mitay ay maadii? qassi i matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Xaraphphezza dichchaa ammuwaa yaagiyaa xuufe de'iyo malaataa giddon qassi issi misile daro wolqqaama kiitta aattidi de'ees. Ha kiittaykka issi goshshanchchay zeridi deiyoga gidishin ha malaata godatussi oosoy goshshanchcha matan pe'iyoga.

Wolaytta bollaa minttettuwa woykko ispporttiya yootiya arumay dumma dumma cora qalamiyan meretti giigi uttiis. Ha arumay heezzu woykko qalamiyappe merettiis.

Toophphiyaa wottanchcha bitanee hayle gebre silaasa giyoo bitanee de'es. He bitaneekka wottan koyro xekkan wurssidi ba biittee banddiraa maayi uttis .

Maaraara eqqida macca naati diyaageeti hagan beetoosona. etappe guyeera diyaara eta ubaappekka aduqawusunne qassi adil'e ciishshaa meraa maaya yaa simma eqqaasu.

Cora asay woykko maccanne attumaa asay wolaytta soodo yunvrshiyaa giddon zoretta miyiyan pootuwaa issi kare biittappe yiida imataara denddidi deosona. Ha asay ubbaykka wolaytta wogaa maayuwaa curqqa qoriyan wottidosona.

Qoodan daro gidida naa"u goomara de'iyaa bishikiliyaa annaaciyaa annacettiidi de'iyaa cora attuma naati kiyiidi de'iyoo pudettay awa ogiyaa getettidi xeegetii?

Dumma dumma meran giigida macca asaa maayuwaa bayzziyo keettaa gidiyoga erissanawu karen sikkettidi giigida maayuwaa ashangulutiyan kaqqidoge de'ees. Hage keehin malaalees.

Ya baggaynne qassi ha baggay xoo"e gidido caammay darotoo ambbaa giddon asay heeran simerettiidi wottiyoogaa erennan nu heeran ganddaa asay qassi epiidi goochchees!

Qoodan heezza gidiyaa yelaga macca naati maaraara woyotuwaa daagaa tokkidi eqqidaageeta. Ha naati ubbayikka bantta maayyuwaa qanttan gixxidi ubba lo'okkona.

xomppiya gigissiidi diya cora naati beetoosona. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

asay baanawu maadiya ogee beetiyaagaa mataara makiinay biidi beetees. ha ogiyaappe ya bagaara maata mala meray diyo dumma dumma mittatinne hara daro lo'iya irxxabati beettoosona.

Toophphiyaa biittan erettida oytamaappe bolla gidiya yuniverisetu giddoppe Wolaytta moottan de'iyaa Wolaytta Sooddo yuniveristtee issuwaa. Ha yuniveristtee layttan layttan cora luxanchchata anjjissees.

Dumma dumma a giddon maadiya buquratti ubba qassikka luxetta luxanawukka maadiya buquratti issi bolla qashetti giigidi de'osona. Ha buquratti darobawu go'osoona.

Issi laytti tanaaranne nuso aawaara nu gaden banggaa zeridoogee keehippe lo'o hanotan ayfidi diccidaagee xeelliyoo wode nuna ayba ufayssis giidetii!

Wogga keettay beettiyaaga miyiyaan ha baggaara issi meraara bootta gidida issi kaamiyaa geliyoo penggee doyetti uttidagan issi uttidaagee bettiyaaga be'os!

Keehippe daro daapurayi gukkin keexittida zammaana shuchcha keettayi laalettiyaagaa matan issi cima bitane azzanidi uttis. Ha oosoyi keehippe azzanttiyaa ooso.

Toophphiyan dumma dumma oorata naqaasha deriya asawu aattiya keehippe gitanne erettidda naqaasha pultto. Ha naqaasha pulttoy EBC geetettiddi daro asan erettees.

Dumma dumma miyo mitta ayfiya gumi'iddi dumma dumma mali'issiya xaletta gujjiddo shugo ushshay aybaa maadii? Ha ushsha darotto asay aybbawu go'etti?

Issi ooratta desttee kattaa kattanaw maaddiyaagaa nuso aayyiyaa shamada ekka yaasu. He distteekka oorattatettaara puulatti uttidaagee xeelliyoo wode keehippe lo'es.

Ha wodiyan cora asay dumma dumma carkkuwaa naqaashaa go'ettiyoogee erettiyaaba. Hegaappe issoy inistaagiraamiyaa geetettidi xeegettiyaagaa gidishin hegaakka qassi daro asay go'ettes.

Heezzu naati gidduwan kawo xoona misilee de'iyo banddiraa oyqqidosona. Naa'u naati banddiraa suure oyqqidosona shin heezzanttoy wori simmidi oyqqanawukka koyyibeennaagee beettes.

Asay daro wode ubba qassi aayoti ay wodenne bantta naati ufayttiyobaa ayba gidikkonne oottoosona. Ubba qeeri naatu baale wode eta xalaalay shiiqidi kaa'osona.

Dumma dumma maca asaanne ubba qassikka atuma asaa caaamatti issi bolla caama bayzziyo sohuwan miccetti uttidosonna. Ha caamatti dumma dumma meray de'ees.

Giyan zal"anchchay aybanne ashshennan gede zal"iiddi dees. Ubba maayuwa zal"anchchay asa sooni koshshiya hiitta maayuwa aybakka ashshennan bayzziyo wode asaykka yiidi shammees.

Issi miizzay eqqiyoo zazzaluwaan miittay daroy zin"idagaa miyiyaan keeshshiyaa yagiyoogee de'iyaagee darotoo woyshshaappe oosettiyoo giishshawu esuwaara meqqenna getettidi erettees nu heeran.

Bodditte ambbaa aysuwa giddon daro wodetussi pootuwa denttiyo haggaazaa immiiddi takkida izaawatuppe issoy mantta gennene gezahenynya. Ha izaaway ha"ikka daro haggaazaa immiiddi de'oosona.

Dumma dumma lokkomappe qassikka xiilliyappenne santtappe ka'dda kattay miyo buquran giigi uttiis. Ha qumay asay min keehippe maadiya masuha quma.

heezzu xaaceti eqqidi bantta heeraa geeshshoosona. qassi etappe guye bagaara eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma mitaa bonccota malatiyaabati de'oosona.

Issi na'ay eqqidaagee banddiraa maayidaagaa matan maata mala meray diyo daro irxxabati beetoosona. qassi ikka ba dulliya aybakkoniinne qachchi uttiis.

Lambbaa uyennan taman hemettiya asaa issisaappe harasaa efiya kaamiyassi bolla baggaara de'iya xuupee woygiyaagee? Qassi ha kaamiyassi de'iya merayinne qottay ay malee?

Ambbanne allaanaa giddon issi issi bana danddayida heeray de'es. Ha heeran de'iya asay bayzIddinne shammiiddi qassi goshshaa oosuwa gidin heeran oottiyo oosuwa kushettidi oottiya yuushowa geetettes.

Keehippe aaho gidida adussa dembban adil'e lo'iyaa ciishshayi kumidaagaa giddon keehippe lo'iyaa yelaga attuma na'aaranne macca na'eera ayi haasayiyaakkonne haasayoosona.

cora asati maarara eqqido sohoy awaanee? qassi etappe guye bagaara eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Maarara issippe issi sohuwaan wolaytta wogaa maayuwaa maayidi eqqida asati beettoosona. ha asati qassi giddo ginan wolaytta qonccisiyaa banddiraa oyqqidosona.

Asay tukkiyaa uyiidi siiniyaa wottiyoo qeeri sayniyaa xeelliyoo wode a meray keehiippe lo"iyaagaa. etikka qoodan heezzaa gidiyaageti nuuni xeelliyoo wode beettoosona.

Ha dumma dumma meray tiyettidda duge simmiddi kametti uttidda so gido puula buquray aybbe? Ha buquray so giddon ayba maaddi?

Karetta bottanne adil'e ciishsha meraara de'iyaa wogga pooxay meexettidaagee micetti uttidaagee beettes. Ha pooxaa macca asay issisaappe maayidi kiyanawu maaddiyaagaa.

Qoodan keehi daro gidiya luxidi anjjettida luxanchchati maaraara issippe shiiqidi uttidosona. Zo'uwaara walaha kaabbaa maayidaageeti naa'antto digiriyan anjjettida luxanchchata milatoosona.

Geleshshoy mitaa oyqqi uttidaagaa matan diya ordde mitay tana keehi yashees. ha mitaappe ua bagaara matan maata mala meray diyo daro irxxabati beetoosona.

Zayttiyaa kodda woykko haylanddiya kumidaga bayzzanawu wottidoge de'ees. Qassi miyiyanikka bootta goday beettees. Ha kooddan kumidage zaytte bayzziyoga gidendan aggena.

Issi keettaa giddon keehippe puulatiidi gigida keettan karetta meray, bootta meray qassi zo'anaani ekkiyaa qalamiyaan tiyettida keettaa goday keehippe loyttiis!

ha sohuwan bootta oydee maaraara issisan diyaagee hagan beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma irxxaba malatiyaabati de'oosona.

Issi abbaa bolli yelaga na'ay ba kushshiyaan oottido wolwoluwaa bolli uttidi haattaa yaanne haa shaariidi biyaagee beettees. qassi ha na'ay xeelliyoo wode layttaa guutta.

Bootta qalamiyan t'ettidi puulatti uttida keettaa wuyige baggaara goomayi diyoo hemettiyaa oyidee des. Ha hemettiyaa oyidiyaappe ya baggaara asayi ottiyoosayinne zin''iyoosay das.

Ya baggaara issi wogga deree de'iyaagappe ha baggaara keehippe lo"iyaa maatayinne mittay beettees. qassi qoodanikka oyddaa gidiyaa naati beettoosona nuusi xeelliyode.

Keehippe lo'iyaa guyye baggoyi pude xoqqu gin sintta baggayi duge bittan gelido galbbaappe merettida macca asaa caammaa. gidoppe attin taani dosikke.

Issi issi cima asay puuttuwaa suqqidi he suqqidoogaa dumma dumma ogiyan giigissidoogaa maayo oottidi sikissidoogaa be'iyoo wodiyan ayba malaales giidetii.

Teeridi ka''idi asayi miyoode keehippe mal''iyaa paappayee mittan ka'idaagaa shiishidi issisan dooridoogaa. Ha mittaa ayipee mal'iyoogaappe aadhdhidi coggaara harggiyaakka xalles.

Qoodan keehippe daro attima qeeri naati wushuuwaa yaagiyoo ispporttiyaa wogga aaho shuchcha keettan tamaariidi dikyaageeta. Ha naati ubbayikka bootta maayyuwaa maayyidosona.

Dumma dumma kushiyaa meccanawu, keettaan issi issi miishshata meccanawu go'iyaa samunay maarara issi supper markketiyan deiyage beetees. Hagaamala suuqiyan lo'iyage gatiyaa daro haasayayida ne wode xugakka.

Qantta meraara bootta qamisiyaa maayida adussa karetta na'iyaa beettawus. qassi ha na'iyaa ba issi kushshiyaan ayibaa oyqqidaakonne darin beettena nuusi.

Cora yelaga naati mochchenna boorago gonggoluwaa xommosanawu biidosan wolaytta qonccisiyaa banddiraa oyqqidi qassi attuma naatikka ya simmidi hokkidi xeelidi deosona.

Cora yelaga attumane macca naati katta ekkidi deosona. Ha sohuwan deiya naati baggaay zo'o maayuwaa maayidi uttidosona. Ha naati ayba oottiyona? Awan hagee eti deiyosay?

Seeraa nagissiyaa xaacetuuranne moottaa gadaawatuura ubbayi yiidaageeti heeraa asaa shiishshidi tobbiddi doosona. Heeraa asayikka yaaranne haara cogochchi uttidi haasayaa ezggoosona.

Toophphiyaa kiike moconaa Bonchchettida Dottoriyaa Ahmeda Abiyyi uttidi haasayiiddi de"ees. Dottoriyaa Ahmeda Abiyyippe ushachcha baggaara Toophphiyaa banddiray, haattayinne hegaanne hegaa milatiyabati de"oosona.

Usuppuntta kifiliya tamaariyo maxaafaa yaagiya xifateenne a matan bootta mala meray diyo darobati beetoosona. Ha maxaafaykka giyan daro miishshaa ekkiyooge keehi malaalees.

Keehippe daro woykko qoodi baynna asay issi bolla shiiqiddi ottiddi keehippe daronne buluwaa oliyaakko sa'an wodhdhenna. Ha asaa coratettay oonakka malalees.

Guutta naati luxiyoo keettaa giddon maarara naati uttidageeti beettoosona. qassi eta luxxisiyaa astamaree oychchido oyshshaa zaaranawu kushiyaa dentti wottidaageti beettoosona.

Qoodan heezzaa gidiyaa naa"u macca naatinne qassi issi attuma na'ay eta gidduwaan de'iyaagee beettees. etikka eqqidoy bazon de'iyaaba malatiyaageti beettoosona.

maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. ha mitaykka asaa ulluwaa harggiyaassi keehi daruwa maadees.

Dumma dumma zal'e miishshay karen deiyo zal'e man'ee de'ees. Hagee suuqe deiyosa gididi asay ba koyoba shamanwu danddayiyosa. Hagaa mala sohoy awan dei?

Karetta asaa qottay de'iyoo misiliyaa bolli worqqaa meray de'iyoo woykko adil'e ciishsha mera milatiyaa qooriyaan wottido alleqiyoo buquray de'iyaagee beettees.

Issi shuchchaa ciiridi giigisido ogiya doonan tsiyoni woykko busi katta keettaa yaagiyaa xuufe de'ees. Ha keetta karen kushiyaa meecetiyo haattaaykka de'ees. Hagaa mala katta keettay beni gadan keehin maanawu injjettena.

Bootta meray de'iyoo asay ba qooriyaan wottidi alleqanawu maaddiyaa alleeqo miishsha geetettiyaagee dumma dumma qottaara de'iyaagee ha sohuwaan beettes nuni xeelliyo wode.

Orttodookise ammanuwaa kaalettiyaa asati woykko qeeseti de'iyaageeti issippe shiiqrttidi uttidaageeti eti aybaa oottiyaakkonne taw erettenaagaappe denddidaagan he asatukko baanaw tana iites.

Hagee asay ba kuwaara issippe maanawu geetettidi giigiyaa dabbuwaanne keekkiyaa geetettiyaage ka'idi asay shammidi ba soo epiidi mana mala getettidi oosettiis.

Asay tukkiyaa uyiyoo keettan siiniyaa oyqqanawu maaddiyaa siiniyappe grssa baggaara wottiyoo buquray keehippe cora gididaagee ha sohuwaan de'iyaagaa sunttay aybaa geetettii?

Goyettidi uttida shooqqay beetiyaagaappe guye bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

issi olaa giddon beetiya daro cora shuchchati doosona. qassi ha olaa matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Beni wodeppe attin ha"i wode zammaanidaagan asay daro heeran maattaa gosiyan aattiyogaa aggiis. Gosee beni wode maattaa imattawu aattiyo miishsha.

Cora afalanne kutta maayida asay qassika woosaa keettaa ammanuwaa maayuwaa maayida asay issisan uttiis. Ha asay issippe uttido sohoy awe?

Buqurata bayzziyoo keettaa giddon dumma dumma meraara de'iyaa miishshati beettoosona. qassi nu ayfiyaassi daro beettiyaabay maayuwaa meecciyoo saamunaa milatiyaagee de'ees

Issi xoossayoo goyniyoo keettan sintta baggaara cora asay sintta baggi adhdhidi aysakonne ubbay maarara eqqidi misiliyaa denddiidi de'iyaageti ayba lo"oosona gidetii!

keehin lo'iya geddiya caamay beetees. hegaa xalaala giddenan sharaa bolikka de'iyaa caamati diyaageti asaassi tohuwan wottanawu keehi lo'oosonanne meraykka dumma.

Issi maata mala meray diyo daro irxxabati beetoosona. eta matankka hara daro bonccoti diyaageeti asaassi kataa immanaassinne maanaassi daro maadoosona.

Naa"u azina nne machcho gidiyageeti bantta garssan umbbumbulettiya wolqqaama siiquwa qonccissanawu idimmetti uttidosona. Hagaa mala siiquwa ta ubba wode amottayiis.

Toophphiyaa orttoodokise ammanwuaa kaalliyaa qoodan cora asay maarara eqqidaageti bootta kutaa maayidogaa miyiyaan ubbay shaamaa oyqqo gishshawu ayba lo"es gidetii.

Issi yelaga qoore heeraara addussa na'ay ba huuphiyaa ciirissi giigidi sitti gi uttidi sinttakko xeelidi beettees. Ha na'aa meraykka arssa.

wolaytta soodo yunburshshee tohossa toophphiyan beetees. hegaa matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

ha miyoobaa sunttay ayba geetettii? qassi eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Issi aayiya ba gaden tokkiddo santtan dicciddi gitattidaga dumma dumma cora asaa malatta besawussu. Ha aayiya santtaba asassi yootaydde de'awussu.

Issi yelagay hokkiddi dumma dumma hayllanddiyan haatta duuqqiddi qassikka hara buqura gidon giigissi uttiis. Ha yelagay zamaana aleeqo shuchchan eqqiis.

Wolaytta ambbaa giddon keehippe lo'idi giigida sohuwaan gaxa baggaara maatayinne miittay he sohuwaa keehippe loytti wottidoogaa be'idi he man"iyaa biidi shemppanwu asay doses.

Naa'u miyiyan diretti uttidda maata meray de'iyo heeran issi bitane uttiddi mittaa puutiya tokees. Ha bitaniya matan diccidda maatay de'ees.

Issi issi tukkiyaa amaliyaara de'iyaa asay ayfe tukkiyaa uyanaappe kasetidi he tukkiyaa peenuwaa biroon ekkido sohuwaarakka he tukkiyaa amaliyaa aatti aggoosona.

Issi galbba bollan wolaytta kaalettida kawuwaa kawo xoona pootoy de'ees. Ha kawo xooni wolaytta kaalettidoy mulera appun laytte? Morkkiyaa haaruwappe wotti ekkanawu ha kawoy ay ogiya go'ettide?

Asay lokkomaa bayzziiddi shanxxaara kilidi bayzzanawunne shamma koshshes. Ayssi giikko guuttaa guuttaa bayzziyogan guutta zal'iya zal'a pee'aasa hegaa gishshawu demmiyo miishshay guutta.

Orttodookise amanuwan eti layttan layttan binchchiyoo baalay gakkiyoo wodiyan ogiyaa kumidi toophphiyaa banddiraa malatiyaa maayuwaa maayidi karaabiyaa baqqiiddi biyoogee ayba lo'es giidetii!

La hagee aybee eshi? hariyaa maarara mittaa doonan qachchidooge dulliyaa ha baggi zaaridi mulee eqqidaagaa xeelliyoo wode tana ayba iittii!

Maarara bootta shuraabiyaa maayida cora yelaga maccanne attuma naati bantta luxettaa doomido layttaa bagga gattido gishshawu ubbay dababaa kiyidi bochchoosona!

iray bukkin sa"aa boli kunddida keettaa giigissiya asay beetees. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

olaa heeraa malattiya issi maati baynna sohoy des. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beettoosona.

Issi shuchchappe pooxxidi giigisido ogee miyiyankka qassi maataay deiyage beettees. Sinttanikka xomppiyaa mitta tokkidoge de'ees. Ha oge ayba allaliyawu giigide?

Heeratun keexettiya issi issi keettati heeraa puulatettaa gujjanawu keehippe maaddoosona. Ha keettatuppe gujuwan heeran tokettiya dumma dumma ciishshati keehippe maaddoosona.

wolaytta baalaa bonchchiya cora naatuura baalaa bonchchiyoode ayba lo'ii? ha naatuppe guyeera qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Asayi kan'iyaa laaxaa kawuwaanne tukkiyaa uyiyoosaa karen lasttiqee oyidee dooretti asayi uttanawu giigidaagaa. So bagaara naati kuwaazziyaa kaassaa be'iyosayi des.

Haattaa asay uyyanaassi gelissanaassi maadiya cora miishshati diyaageetuppe issoy tuubbuwa. qassi a matankka de'iya hara birattay asay shamanaassi keehi al'o.

Keehippe daro doozatti dicciddo sohuwaa gidon issi issi shuchcha keettay keexettida keettay waanidi kexettidee? Ha doozatti asaa naatussi ayba go'a immiyaage?

Luxetta gidon dumma dumma luxetta keettati ubba qassikk kifiletti giigidda oyddettura de'ossonna. Ha luxetta keetta karen minonne giigga dirssay de'ees.

Issi ashshuwaa miyoo keettan sintta baggaara ashshuwaa qanxxi immiyaa na'ay beettees. qassi ha na'ay bootta shuraabiyaa maayidi ba sinttan de'iyaa qoodan naa"u natussi immees.

Misiliya mel'anawu daro miishshata koshshes etikka irssaasiya, ciiriyoogaa, laaphphisiya, likkiyoogaa, hageetuppe laaphphis misiliya medhdhishon. moorettida baggaara quccidi qassi irssaasiyan he quccido sohuwan haranttuwa misiliyaa medhdhoos.

Keehippe cora zamaana woykko puula hanotan keexetidda shuchcha keettay issi bolla issi sobuwan de'ees. Ha shuchcha keetta huuphiyan zo'o qalame tiyettis.

Xoosa woosa keettan xoosa hagaaziya asatti xoosa woosa keetta bootta maayuwa maayiddi xoosa galatoosona. Ha asati bantta kushiyan woosa keetta buqura oyqqidosona.

Hagee kushiyaa biradhdhiayn wottiyo qalabariyaa gidishin attuma na'ay macca na'essi qaalaa caaquwaa qonccissanawu maaddees. Hagaa attuma naatikka wottosona. Haa gatee keehin al'o.

durssay wolayttan erettida kaa'iyoobatuppe issuwa. qassi ha duriya asatu matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Cora ammanuwaa aawatinne wosaa keettan ammaniyaa asati bantta bootta naxalaa maayyidi issi aaho milxxi giida dembban qilxxi gi kumidi yexxiiddi diyaageeta.

Dumma dumma xoosa keetta hagazziya xoosa woosa keetta yettanchchatti bantta maayuwa maayiddi yetta yexxosonna. Hagettuppe issinna pootuwa sitti oottada denttawusu.

Wolayitta woggaa baala gifaata daamooti gaale allaanaa asayi wwaatidi ayi hanotan bonchchiyaakkonne wolayitta telbejiiniyawu odayidda diyaa godattiyoo daalachcho fire hiywooto.

Aaho banaara diyaa ogiyaara yaa zaaridi xeelliyoo wode daro qeeri naatinne yelaga naati tamaariyoo wogga keehippe aaho timirtte keettayi des.

Polotika eranchchanne asaa naatu maassumaw eqqettiyaaga gidishin ha sohuwan issi eqotakka shiiqidi dumma dumma oyshshettido oyshshaw zaaruwaa immidi de'iyooge beettees

ha bitaniya polisee aybissi teqqi uttidee? qassi appe ya bagaara ay mla maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Hagee "Viber" yaagiyoo issi sohuwaan de'iyaa asay hara sohuwaan de'iyaa asaara gayttanawu maaddees. ha xifateekka qassi bootta meran xaafettidi beettees.

Issi ooso keettan cora he ooso keetta oosanchchatti issippe uttiddi bantta qofaa laamoosona. Ha asatti metuwa birshshanawu zorettidinne tobiiddi de'oosona.

Wolaytta moottan Bolooso bombbe allaanan beettiya, ajjooraa mentte soossoti goggiiddi de"oosona. Ha naa"u mentte soossotikka asay haahuwan xeelliyo wode beettoosona.

Xiidaa giyoo mittay nu heeran issi bitaneyaa gibbiyan keehippe diccidaagaa be'iyoo wodiyan he heeraa puulayi uttidaagee ayba lo'es giidetii .

Nu biittee ittophphee banddiraa bantta kushshiyaan oyqqidi banttasikka bootta shuraabiyaa maayida attuma naati bettoosona. eta shuraabiyaa bolli qassi dunguzaa malaatay beettees.

Garssa baggaaraa maata meraa bolla baggaara qassi zo'uwaa maayyia cora tamaare naati eta asttaamaare ayi oyichchidaakkonne zaaranawu kushiyaa denttiiddi doosona.

Heezzu miishshatu giddon aybakko tuccidi wottoge de'ees. Yako ha koda giddon tuccidi wottobay aybe? A bollan de'iyaa sunttay woykko sholla maattaa yaagiyaa xuufe ayba qonccissi?

Daro mitta ayfetta ubba qassikka hara buquratta bayzziyo giya gidon issi aayiya timatimmiya sa'an uttadda bayzzawussu. Ha giyan cora asay de'ees.

Wolayttan goynuwaa saatiyaa yaagiyappe garssa baggaara xoossaawu yexiya yettanchcha shulgado wondimu de'ees. Appe ya baggara cora asay shiiqidage pootuwan de'ees.

Miizzaa payyatettaa naagiyaa eqotayi miizzaa harggiyaa pilggi be''idi ha harggiyawu bessiyaa xaliyaa woyikko marppiyan caddiyoogee keehippe lo''oba. elle pattanawu maaddes.

Cammiya ushshay dumma dumma katta ayfetuppenne qassikka dooza bonccotuppe giigiya asay uyin orddissiya ushsha qommo. Ha ushshay uyiyoode keehippe cammees.

issi bitanee eqidaagaa matan shooqay beetees. appe guye bagaara uuttaynne maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Cora wolaytta wogaa maayuwaa maayida macca naati issisan eqqidi pootuwaa denddidoge de'ees. Ha macca naatuppe guye baggaara girabiliyaa dozay beettees.

maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. paraa goochchida issi bitaneenne issi macaassiyakka doosona.

Moochenaa booraago gonggoluwaa daro asayi xomoosiiddi diyoogaa. Ha sohaa wolayitta giddon erenna asaay keehippe guutta ha asayikka ha biitta asa gidenna.

Hagee bolla bagga koppee maata mera gididogee ichchashantto kifiliyaassi giigidagee beettees. qassi luxiyaa naatussi imettanawunne qassi etikka hegaappe nababana mala xaafettiis.

Wolayitta soddo yunbburusttiyaa tamaareti geliyoo koyiroo penggiyaa misiliyaa bollan xaapettida amaarattuwaa xuupee ayi qomccissana koyyidee? Ha xuupiyaa achchan diyaa asaa qoodayi woqqee?

Ha' iwodee ehido zammaana mattaa oyqqiyoo miishshaa woykko a sunttaykka koottaa getettiyaagaa allaanaappe yiida asati xomoossiidi de'iyoogaa nuuni be'iidi de'oos!

ha keettay inttena lo'ii? qassi a matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Eti ubbaykka meran arssa qassi eti maayido wogga wogaa maayuwa maayida naati miyyiyaara zo'onne karettaara walahan de'iyaa dungguzay de'iyaagaa maayidosona!

Issi asay biidi mattoyiyaa ushshaa uyiyoo keettan giddon qoodan heezzaa gidiyaa naati uttidi uyiyaageti beettoosona. qassi eta miyiyanikka cora ushshati issoy issuwaa bolli kuuretti uttidosona.

maaraara eqqida booratinne naati beetoosona. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Wolaytta zooniyan tiranspporttiyanne kaamiyaa ogiyaa dichchaa kaallettiyanne xaacce kaalettiyaa eqqotaa qonccisya xuufe deiyo dawuttaray awude layttan giigidabe? Qassi ooni kaalettiyode?

Nu heeran ha giddon issi ooratta supper markeetee doyettis. He supper markeetiyaa qassi issi asikka biidi shamiyaabi beettenna shin asay ayssi shammenee.

Issi shuchchappe keexettida keettay bolla baggaara zo'o qorqoroy micettoge de'ees. Ha keettaay kare baggaara heregay maskkotiyan deiyaga gidishin ha keettay appunan giigi?

Issi keettan uttanawu maaddiya oydiya bolli hodee ehido shuggiya miishshay de'es. Ha oydeekka so asay issippe uttidi haasayanawu maanawukka qassi imatta asayikka uttanawu maaddes.

Geela'o keehippe lo'iyanne puulla na'iya tukkiya zamaana bashiyan shaa'iyooga sawoy woykko peenoy asaa siiriya qoqqopes gaana danddayetees. Ha tukkiya essuwa hanotaykka malalees.

Issi shuchchaa tookida bitanniyaappe ya bagaara matan maata mala meray diyo daro mitati beetoosona. a matankka hara shuchchaa doorooge beetees.

Manggoy daro asaa kareeninne gaden de'es. Ha manggoy wottidi qoridi coo miyoogaappe adhdhidi ha'i qassi faabirikkan giigidi yes ikka asaa naatussi wolqqaa immiya katta.

Oge gidin harasaa biyoode makiinay mooretin giigissiya asatinne etappe guye bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi dumma dumma buqura bayzziddi bana ayssiya wodalla na'ay kaamiya laagiyagawu bayzzidde de'ees. Ha wodallay bana qonccissiya maayuwa maayi uttiis.

Issi maataa keettay danggarssa milattisidi keexxidogaa darkkon uuttaykka de'ees. Hagaa mala ogiyan keexido keettay o wogaan keexettida keette? Hagaa mala keetta be'iday de'i?

Daro xekkay de'iyoo zayttiyaa bayzziyoo keettaa giddon ubbayikka ichchashshu litiree jarkkaniyaara de'iyaa zaytee keettaa giddon issoy iisuwaa bolli doorettidi uttiis!

Heezzu goomaara de'iyaa baajaajee katama agrssan asaa issi heeraappe hara heeraa guutta biran efiyoogee asaassi keehi daro go'aa immiyoogee lo'oba.

Issi ambbaa giddon wogga shuchchan giigida asaa Matan toophphiya yaagiyagaassii de'iya meray ay malee? Ha xaaphettidaagaa giddon baynna pitalee aybee?

Asa katamaappe haassidi moorettidabaa oliyoo sohoy de'iyaagan olettida haylanddiyaa issi bitanee qoriiddi beettes. He bitanee qorido haylanddiyaa baagaa efidi shamanaw koyiyaa asassi bayzzes.

Issi so giddon cora buqurata oyqqana danddayiyaa eqo saaxiniyaa getettiyaaga giddoora beettiyaa daro buqurati shammiyoo wode daro miishshaa ekkokona shin lo"oosona.

Heezzu asati bantta kushiyan issi mitaa oyqqidi uddulan caddiyageetuppe ya bagaara eta matan maata mala meray diyo daro irxxabati beetoosona.

asaa wadhdhanaassi issi xaacee mitaa menttiyaagaa matan asi eqqiis. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi buqurata bayzziyoo keettaa giddon dumma dumma ataakilitte qommoti beettoosona. etakka shammanwu yiyaa asati eta gatiyaa bayzziyaa bitaniyaa oychchiidi de'oosona.

Wolaytta gutara yaagiyaa xuufe de'iyo issi shuchchappe keexettida keettay de'ees. Ha keettawu so geliyosan heezzu asati eqqidosona. Karenikka qassi mitta kuwawu tokkoge de'ees.

cora naati issi sohuwan uttidaageeti beetoosona. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

issi na'iya banddiraa oyqada eqqaasu. qassi ippe guye bagaara i matankka issi maata malay de'iyo dumma dumma bonccotinne qassi hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Eta qooday muleera heezzaa gidida eta meraikka qassi karetta gidido macca naati eqqidaageti beettoosona. ha naatuppe issinnessi xanttay kare baggi kiyi uttiis.

Dumma dumma miishshata bayizziyoo sohan kushiyan wottiyoo saatiyaa mittaa bollan maaraara kaqqi wottoogaa. Ha kaquwan diyaa saatiyaa asaassi wottidi bayizzes.

Issi xompiyan puulattida keettan cora asay de'ees. Ha keettan issi karetta maayuwaa maayida na'e sinttan qodan cora siine de'iyo keettay ayba keettee?

Asay ba bollaa meecetti simmidi shugissana gishshawu giidi ba bolli tiyettiyoo baaziliniyaa giyoogee beettees. qassi ikka daro biraa ekkees shammana koyikko.

Toophiya kiike moconna Ahmeda Abiy ba oyddiyan uttiddi siyiya asawu dumma dumma qonccissuwa yootidde de'ees. Ha kiike moconay haatta ba sinttan wottiis.

Irssaasiya cigganawu maaddiya cora buqurati issippe issoy issuwaara shiiqettidi uttidosona. Loyttidi cigettidi, xeeray koyido irsssaasee ciggiyo buqurati de'iyageetu matan uttiis.

Hagaa mala gooba cima asaa taani keehippe dosyisi. A hanotayikka keehippe minttettiyoo, dosiyoonne sabbiyoo hanotatu giddoppe sintta xeera gididi beettes.

Dawuro asaa wogaa bessiya carqqee beetees. qassi appe guye bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi meraara bootta gidida guyiyaa kallo kaamiyaa ba zokkuwaan daro buqurata caanada biyaari bollan qassi issi na'ay i bollan uttidi biyaagee beettees.

Asay iray baynna wode bantta gaden zerido badalay muleefa hayqqi aggis. He badalaa qanxxi qanxxidi mehiyaassi yeggiyoogaadan hani uttis .

Heezzu asati eqqaageetuppe ya bagaara eta matan maata mala meray diyo daro irxxabati beetoosona. eta matankka hara ddaro bonccoti diyaageeti asaassi lo'otettaa gujjoosona.

Issi issi heeran asay ubba aayoti bantta daarichchan cora qommo daarinchcha maatata tokkoosona. Leemisuwawu aguppiya ,xalotiya, naatiraa keppuwanne deebbuwa tokkidi maadettoosona.

Dorotoo biraara diyaa dure asayi quma keettaa biidi shammidi miyoo canbbaara diya ashuwaa buddeenaara maanawu giigissidoogaa. Ha qumayi xaletettawukka maaddes.

Ha maccaasse kushshiyan de'iya keehi lo'iya miishshay uyyanaassi keehi daruwa maadees. qassi i matan maata mala meray diyo daro irxxabati beetoosona. eta matankka hara ddaro bonccoti diyaageeti asaassi lo'otettaa gujjoosona.

Issi aayyiyaa giyan uttada lokkomaanne badalaa kubbaayiyan makkada bayzaydda de'awusu. Aayyiyaa lokkomaa bolli maata mera kubbaayiyaa, badalaa bolli qassi salo mera kubbaayiyaa wottaasu.

Cora attuma asati eqqidi maaraara qoomettin qassi macca asati etappe sintta baggaara sa'an uttidi kambbaa baaqqiidi ufayttidine kaa'iidi de'iyaageta be'iyoo wode ayba lo"ii!

Issi issi woisa keettaassikka aagadan aagadan ubbawukka eta baaleenne bonchchettaa maaray mankkay dees. Ubba orttodokise woosa keettaa baalaa bonchchoy bootta maayuwa maayidi ubba asay bonchchees.

Wolayitta moottaa giddon diyaa tohuwaa kuwaazziyaa kaa'iyaa naatu yaran qoomettidi eqqidaageeta. Etappe guyye baggan daro deree etakko simmidi akeeki xeellosona.

cora dorssatinne qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. bitaneekka eta oyqqi wotiis.

Wdala boyinayi samppan yuuyyi aadhdhaagaassi giddo baggan daaxettida bambbaree giigi uttis. Ha qumayi wolayittan keehippe meezetidi asayi miyoo qumaa qommo.

Pala lo'iyaa ichchashu macca naati maaraara eqqidi wollaytta wogaa maayuwaa maayidi ubbay issippe eqqidi pootuwaa denddiyaageeti ayba lo'oosona giidetii .

Toophiya keehippe cora ubba qassikka toophiya asay mule go'ettiyo dawaliyo simiya kessiya keettay bana xuufiyan qonccisees. Ha keetta yoottiya xuufe de'ees.

Keehippe lo'iyaa asayi son wuyigen alleequwaassi wottiyoo dumma dumma qommo kushe hiilaa miishsha gidida qunuunaaduwaa. Ha qunuunayi daro meraara diyo gishshaw lo''es.

Geeshshatettayi naagettido haattaa uyiyoo heregappe merettidaa buqurati be''ana bessanawu ayiba lo''iyoonaam. Tana ha buqquratun haattaa woppu gaada uyyiyoo wodee coo ales.

Issi issi nu biittan macca naati wodiyattan haneettes giidi haniyobay tana daro wode aybanne ufayssenna. Ubba qantta maayo maayiya naata be'naappe awu booshsha giissees.

keraappe duge goggidda haattaynne maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. shuchchaynne a matan beettees.

badalaa miyoogee asaa tohuwanne kushiya oyqqees. ha bitaniya matan maata mala meray diyo dumma dumma mittatinne hara daro lo'iya irxxabati beettoosona.

maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona. eta matan heezzu asati eqqidi beetoosona.

Ya baggaara haahuwaan xeelliyoo wode adussa xoqqa keettati beettiyoo ambbappe ha baggaara mela de'iyaa aybanne mitti baynna sohoy de'iyaagee beettees.

Hare gaaree issi heerappe hara heeraa ba wolqqappe dariyaa shuchcha caanidi biidi de'ees. A goochchidi biidi de'iyaa issi na'ay qassi de'ees.

Cora asay issi keettan de'iyosan issi maccasiya cenggurssa aattiya miishshaa oyqqada eqqada haasayiyda deawusu. Asaykka ha keettan uttidi sinttan de'iyaa diriphpha xeelidi de'ees.

Shuchchaa keettay de'iyaagee ha sohuwan beetees. Qassi ikka daro wode dure asay bawu daanassi issi heeran keexxidi asaassi bayzziyo keettaa.

Xeelanaw keehippe lo''iyanne puulattida sohoy beettees. Ha sohuwappe ya bagga gaxan keehippe wolqqaama haattay shiiqi uttidaage yanne haanne neenaage beettees.

Keehippe puula ambban daro qommo ambba puulayiya zamaana miishshatta giigi uttidosna . Ha ambban daro ali'o puula buqurati issippe de'osona.

ha naati bantta kushiyan ay oyqqi uttidonaa? qassi etappe guye bagaara eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. hegaa matankka shuchcha keettay diyaagee biron keexettiidi beetees.

hare gaaree daroto mitaa goochchidi dumma dumma sohuwappe asaa efiyagee des. ikka qassi guye bagaara diya baajajjiyappe kiyiyaa asaa efiidi diyaba malatees.

Wolayttan wogattan asay go"ettiyoo keettaa xeelliyoo wode bolla baggay maatan kamettidi uttido sohuwaan mittaa toomadan haa simmi eqqidagaa aybaa giidi xeegiyo?

Cora asay wotti kessido caammataogiyaa doonan asay shaammo giidi wottidoogeti beettoosona. ha caammaa shammanawu qassi daro asay dooriyaagee beettees nuusi.

Issi wogga keetta miyiyan wogga baaburebululidi biidi deioge beettees. Ha sohuwan qassi dumma dumma keettati deosona. Ha sohoy awan de'i?

banttana asaassi bessanaassi ogiya kiyidi pootuwa dendiidi beetiya asati beetoosona. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Qoodan cora gidida geleshshoti woraa giddon issippe shiiqidi uttidosona. Geleshshoti uttido woraa giddon geleshotuppe ya baggaara hefinttan xoqqa sohoy beettees.

Toophphiya biitta dumma dumma morkkiyappe naagiya biitta xaacetti bantta dumma maayuwa maayiddi yafaran eqqiddi loohissuwa ekkosona. Ha xaacetti banddira oyqqidosona.

Issi wogga suuqiya giddon dumma dummabati beettoosona. Leem. muuzee, keettaa qucciyogee, oomoy, sunkkuruutoynne h.h.malatiyabati de'oosona. Harabay qassi miyyiyaara xawula malaria buquratikka de'iyageeta gididi, giddon baggaarakka corabati de'oosona.

Diittaa diixanawu lo"o hanotan giigi uttida dumma dumma yettaa yexxanawu giigiyaa miishshata xeelliyoo wode erenna asakka he sohuwaa baada diixxa diixxa ges!

Issi issi yelaga macca naati lo'ays giidi bantta huuphphiyaa pixidi hegaa bolla qassi qantta qamisiyaa maayidi ogiyaa kigiyaageeta be'iyoo wode he naati ayba iitiyoonaa.

Ba naa"u kushiyaa micci wottida issi yelaga na'ay salo mera kootiyaa ziipidi maayidi karetta suriyaa gixxidagee zarphphiyaa bolli eqqidagee misiliyaan denddiis.

Maarara qoodan oyddaa gididi qassi bantta ufayssiyaa wogaa qonccisiyaa woykko baalaa wode maayiyoo bootta maayuwaa maayida naati ubbay haa simmidi miiccoosona!

Wolaytti wogo yaagiyaa karetta mera xifatiyaara salo mera maayuwaa bolli xaafettida erissuwaa oyqqida attuma na'ay bootta shuraabiyaa maayidi ha simmidi eqqiis.

Asay woni ha biittaa bollan aybakka ba xalaalay tookkanawu danddayennay aybisse? Qassi issi issi asay hariya zokkoy masunxxana keeni gakkanawu ayssi a bolli caani?

Asay gala gala baw miyoobaa demidi aqanaw pudenne dugenne woxiidi pee'es. He asay qassi wonttida sa'ay qammiyoode basoo basoo gelidi shempoosona.

Issi lo'iyaa oydetti maaraara giigidi qassi bollappe duge kaqettida bootta magalashoykka de'ees. Qassi sa'ankka issi xuufe xaafettido worqqataykka sohuwan de'ees.

Issi luxettaa keettaa dirssaa giddon guutta naati luxi simmidi shemppuwaassi kare kiyidi shemppiidi de'iyaageti muleera zo'o maayuwaa maayido gishshawu phoolosona!

ogee de'iyaagaa matan daro dumma dumm amakiinati de'oosona. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma mitaa bonccota malatiyaabati de'oosona.

Issi keettaa giddon de'iyaa qoodan oyddaa gidiyaa uttanawu injettiyaa soofaa oydeta xeelliyoo wode meray boottaaranne zo'uwaara walahetti uttiis nuuni xeelliyoo wode.

Issi keettaa giddon dumma dumma buqurati de'iyaageta xeelliyoo wode he soni aybinne attidabi baynnaba milatees. qassi ha buquratikka dumma dumma meraara de'oosona.